Kaamiyaa ogiyaan baajajeenne ambulansiyaa yaagiyoogee issippe issi ogiyaan issi yafaraa nanggidi biidi diyoogaa gidishin ambbulansiyaa giyoogee baajaajiyaappe guye baggaara diyoogee qonccees.